Haysa missileza bola ta be'ashe betizay aze gizaysa gidiko duma duma ayfa ayfeti gede bagara betosona he ayfa ayfeti mangotnne avkadotinne hara hara mitatika issipe gididi betosona gido atin issi indiya berka eqada azi izi be'izaysa gidinka eretibenna.

ha misileza bolla tay beyshin taas beettiza miishati qonce gididi beettosona izatappe he qonce gididi beettizayssatappe giddora aaze diza giza giidikko ogey beettes ha ogetappe gede baggaranne ha baggara badalati beettosona ha badalatas puushozi waanidayssi gidokka zo'okko qasse haythazi cilil'okko

Hayssa misilezan taas beettishe deizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma sansati beettosona hara baggara qasse nu dere gaammo goofay aahoppe gididi go7ettiza katha qommotappe issinozi aazey gizayssa gidikko uuthakko he uuthazi beettes hara baggara qasse mithati beettosona qasse hano baggaraka muuzeti issife shiiqi deizayssika beettosona.

Ha missilezan bettizay aaze gizayssa giidikko dumms dumma kaththatinne miththa qommoti bettosona ha kaththatsppe tay xeyssishin woykko ta qonccisishin oone gidayssa gidiko baddalay bettes gede qasse giddora cillili ekkiza uuththati bettosona haara miththatika adhdhidi adhdhidi betossona.

Hayisa misileza betizays azegiko na'mu macati utidayis betosona ha na'mu macatape be hupheza othada de'izayis betes eti azagidon dizayisa gidiko cili'i ekida abikado pute gidon izati utidayis betes

Ha missileza bolla ta xelishin tas bettizayiss aze gizayissa gidikko nu dere gammo asati malado malado uyiza ushshati de'osona he uyiza ushatappe issinozi aze gizayissa gidikko tukeko ha tukezi ta beyishin cililo hayiththa ba bolla ayifidinne woyikko cililo ayifa ayifidi de'izayis qonce gididi bettes

Ha misileza bolla ta be7ishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko wolqama uuthatinne guutha uuthati issippe gididi suussazara issi bolla de7izayssi de7ees..qasse issi baggara indiya uuthaza haayashe dawus.aazan haayaze gizayssa gidikko otitezan gita uuthara shiishsha qachada haayashe woykko iza bolla eqqada haayashe dawus.indiyakka guutha gabare mayadus.

Ha missileza bollan ta xellishin tasi bettizay aze gizaysa gidiko issi addeyi boththa shurabbe mayidi eqqidi dees ha addezika ba kushe nam'ataka oyisethidi deesi addezappe gede baggara miththatika qoncce gididi bettosona.

Haysa Misileza Bolla Ta Be'ishin Tas Bethizay Aaze Gizaysa Gidiko Daro Uththati Woykko Cora Uththati Issippe Shiqidi De'izaysi Beetes Ha Cora Uththatappe Daro Uththa Haythati Melidaysi Beetes Kare Bagara Qase Nam'u Asati Hamutishe Detes Ha Nam'u Asatappe Isinozi Aazi Ma'ide Zo'o Maydes Izatappe Gede Bagara Qase Uththaza Bola Miththara Qashetiza Qasheka Beetes

Addetinne indeti issipe shiqqidi diza issa besishe ha misile qassika be'ishe asati indeti uttidi giyan shamishen bayizishe diza issa beesses.

Ha misileza bolla ta xelishini ichashanne ichashape bolla gidiza eqida asati betosona he asatikka azi othizo gida gidiko kameza bolla hayisa muze ayife getetizayisa qanixi ehidi canishe detesi

hayssa misileza bolla ta xeelishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko asati nu deren gaaya gidi uyiza miishati deettes ha gaaya gidi iziuyiza miishazi aazan uyettize gizayssa gidikko tambo haythan uyettes ha tambo haythati suretidi mitha bolla kaqetidayssi melishe deizayssi beettees

Ha misileza Tani hay xeelishin tas hay qonce gididi betizay aaze gizaysa gidikon cora putoti issi bolla shiqidi de'oysa besses ha cora putoti nus gamo deretad woyko gamo asatas aza bolla pe'izo aza othishe aza madishe asati putotan apala dadisi mayanas madizaytako

Hayssa misileza bolla ta be'ishin daro sansati de7oson he daro sansata giddon qasse issi naa woykko issi adde dizayssi uttidi he santaa y qaazi ooththize gizayssa gidin eretibenna santhazi haythazikka cilil'i ekkizayssakko.

ha misileza bolla ta beyishin aazay beettizay gizayssa gidikko gede lanqe bollara mithati woykko kashetidi eqqidayssi beettosona iza izetappe qasse ha baggara muuzeti be suuran woykko yafatan eqqoyssi beettosona ha muuzetappe giddora qasse aazay dizay gizaa oge masatizay katethay dees qasse hessappe issin deya izi aaza qachashe deezayssikka qonceko

Hayssa misileza bolla ta beizay aazize gizayssa gidikko dumma dumma kathatinne asati beettosona. Kathayka aazi geetettize gizayssa gidikko duno woykko hayssa misilezan tay be7iza mala booththa duno geetetti erettes. Gede baggara qasse ooni iza oykkidakkonne asazas ayfesozi beettenna.

Hayssa misileza bolla ta be'ashin beettizay aaze giza issa gidikko uutati beettosona. Ha uutatikka ba kashara gididi issi bolla beettosona. Ha uuthatappe issi uuthayo issin diya qanxashe dawusu. Qaassi qanxazu giza issa gidikko ba kushen mashsha oyqqada ha ayanas qanxashe dawusu.

Ha misilezan beettiza oyddu asati betosona ha oyddu asatappe issi addezi izi aazi malatife deiza gidikkone eretibenna ooy oyddu asatappe gede guye baggara na'mu sora puuttoy choshetidi deizayssi qonce gididi beettees

Ha misileza ta xeelishin taas beettizay aazaya gizaysse gidikko asa kushey malatishe deys he asa kushe malatishe deyzayssi aazaya gizaysse gidikko mitha ayfappe issinozakko he mithazikka afukadu ayfe geetettes utsaso baggeraka he afukado ayfezi guxiney miizayssi qonce gididi beettes .

Han,ide ganxa qeeluf daaloy geettiga gizepidiqqa daro moyzoti issife gedu keequdi piccizaytigeokko hamozotikka ubbaykka aydeti sidoossi gudotin puzeti aayeu qeshshida indi afettana woykko madettana bakkibe pelina,

Ha misilizan beettizay aaze gizayssa gidikko issi asi uttididees he asazi be huphe bolla qoofe woththides hara baggara qasse dumma dumma katha qommoti de7oosona ha katha qommotikka aaze gizayssa gidikko maxaaxe dees pude baggara qasse leeha ayfe dees hara tikka dumma dumma santhatikka qashetidayti uncata masatidaytikka de'oosona.

ha misileza bolla ta be'ishin beettizay aazey gizayssa gidikko kathas go7etiza boykko katha kaxanas moo go7iza quma qommotappe issinozako hessika aazey gizayssa gidikko donoy dees ha donoy waayne de'ize gizayssa gidikko maketidi makettid uttides

ha misileza bolla ta xeelishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko nu dere gaammo asati ubba gallas maladu malado goo7ettiza ushshay diis ha ushshayka aazi geetettiza gizayssa gidikko tukke geetetti xeesettees ha tukkekka haytaybeshin cililidinne dahidi beettiza tukke ha misileza bolla beettishe deees

hamisiniza bolla taybirish beettida aarede iddikko kushe beetti nam7o kushe ha kushe giddon qasse heedzdzu maxaafadu usati beettida qoncekko he maxaaqa usay qae gede baggara belli ekkiza maxaaqa haytheti deizayssi qonce bidineettie

ha misilezan ta xeellishin beettizay aazey gizayssa gidikko issi addey eqqides he addezikka be kusheta issippe oysethidis izappe gede zokko baggara qasse oyddunne oyddappe dariza asatikka eqqidi gede bizayssi beettees hara baggara qasse cililo mithatikka issipe daridi woykko afkado masatida mithati issife deizayssi beettees

Daro asati issife shiqidi eqqidayssi beettishidee hadaro asata giddun derizay aaga puute gibes degdikko baaxo puute masati afutekka issi baggara elile eqqidi ara baggara qasse booththay bette asatikka iissinofi issinoti hube bolla be qoafooththidaysekka qoncekko.

Hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko issi baggara uuthay dees issi baggara qasse muuze ayfey dees ha muuzeykka waanidayssa gizayssa gidikko buro gakkizayssa woykko maanas gakkibaynnayssa xilil7ide ekkida ayfey ziqqi giidi beettees.

Ha misileze bolla ta beishi beettizay aaze gizayssa gidikko oyddu asati beettoso na he oddu asatikka be katha qommo giddon wooththidi he kaththaza keeshezan aaththishe deizayssi qonce gididi beettes izatappe qas gede baggarakk muuzeynne mitha issife gididi beettizayssi qoncekko.

hayssa misileza bolla aazey beettizay gizayssa gidikko gede baggara dumma dumma fuute woykko katha qommoti issi bolla gididayssibeettes he kathetappeka badalay beettizayssi qonce gididi beettes hara baggara qasse dumma dumma mithati beettosona qasse asati iza giddon eqqidi issi addezi misile densishi dees nam7u addeti qasse ha beyidi issinozi kushen bena oykkidi eqqidayssi qoncekko

ha misilezan tayxeelishin beettizay aazaya gidayssa gidikko ayfa woykko ayfen metettiza nuus katha gididi metettiza mithati de7oosona he mithatappe issinozi oone gizayssa gidikko paapaaya geetettes ha paapayezikka tayxelishin haythati keehi cilil idibeetosonna

Ha misileza bolla ta xeellishin beettizay aazey gizayssa gidikko nam.u asati beettosunna qasse hara baggara aazey beettizay gizayssa gidikko kaamey beettosunna he kaameza issi naazi muuze ayfeza kaameza bolla xaanishe deizayssi qoncekko issi naazi qasse zo,o shuraweza maydi biittan eqqides.

Hayssa misileza bollatay beishin beettizay aazay gizayssa gidikko nuni izara hara katha maanas nuna go7iza katha qommokko ha kathayka dumma dumma medhon shiiqidi uttides aazi geetettizi baadho geetettidi nu gaamothozan woykko gamo duunozan baadho geetetti xeeysettizayssakko.

hayssa misileza bolla taybeyishin aazeye beettiza gizayssa gidikko issi adde dizayssi be hupheza xaaxidi woykko qachidi eqqidayssi qonce gididibeetees he addezikka aazeze ooththiza gizayssa gidikko keeshera zoo shunkote keesheza konthidi aaththidi makishe deees

mishileza ta xeelishin taas beettiza aazay gizayssa gidikko muuzey beettees muuzeykka waani beettiza gizayssa gidikko ayfezi buro ayfishe deezayssi qonce gididi beettes ha muzezikka keehippe ayfezi cilili di beettizayssi qoncekko gere baggara qasse uutha masatizayssikka be kayshazaara oykko be suussaraza be bolla dizayska bettees

Hayssa misiliza bolla ta beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko nu dere gammo asati maladu malado go7ettiza ushsha qomoy dees ha ushshazikka aazi geetettiza gizayssa gidikko tukke betettes ha misileza ta beyiza mala ha tuke cilillo ayfanne xillo haytha kessidi beettizayssi qonce gididi dees.

hayssa misilezan tah xeellishin beettizay aaze gidayssa gidikko asati issife gididi eqqidayssa bessees ha asatikka issi addezi atti shin sekka oyddu woykko ichachu asati behupheza bolla be qoofeza woththida iza ta sinthanka cililli ekkiza gistey woykko nu dele kathas nu go7ettiza gistey beettishi deees

ha misileza bolla tay beyishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko nu dere gaammo asati mayo may7iza qommotappe issi may7o dees he mayozikka aazi geetettizi gizayssa gidokko afala geetettes gido attin he afalazi awappe woykko aazappe oosettize gizayssa gidikko hayssa misileza bolla tay beyiza potto geetettiza booththazappe oosettes

Ha misileza bolla ta xeellishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko daro asati issippe giidi shiqidi beettosona he daro asatappe issineya be huphe goozettada dizaara indoyo issino xalala beettawus hara baggara qasse izeta achchin woykko izeta sinthen bangay woykko giste cililidi de7oyssi beettes.

Hayssa misilezan tay xeellishi naayi beettishe dizay aaze gidayssa gidekko daro woykko cora moze masatiza mithati de7osona ha moze masatiza mithati haythazikka cilili ekkeesona gede baggara qasse daro asati issife shiiqidi cugan cugan eqqidoyssi keehippe beette.

Ha misileza ta beeshin taas beettizay aazeye gizayssa gidikko heedzdzu macati de7osona ha heedzdzu macatikka mecishi degettes isetappe issinoya be achche bessas heedzdzatikka goozettidi de7osona heedzdzatikka qasse be kushen aaze oykkido gizayssa gidikko santsa oykkidi issipe eqqidosona.

Hayssa misilizan beettizay aaze gizayssa gidikko xeellanassinne beyanas lo'iza afayfe qommoti beettosona ha ayf ayfe qommotappe issinozi aaze gizayssa gidikko nu dere gaammo goofan woykko gaammo xaysson apile geetetti xeeysettizay mithay woykko yf ayfe dees ha apilezi woykko ha mithazi aaze gizayssa gidikko izas ayfezi metettes ayfez zo'i beettes mithatikka cilil'i beettosona

hayssani misileza tay beyishin oydduso shagetidi de'es ha oydduso shagetidayti aza azate gizayssa gidikko dumma dumma asa kushe beettizayssi de:es haasa kushezi aaze ooththishe de'ese gizayssa gidikko tukke duuqishe dees gede baggara qasse tukke issi be utethasodan uttidayssi de'es hano baggara qasse shaasha sharetikeydi uttidayssika qonce gidid betees

Ha misileza bolla ta xelishn tas betizay aze gizaysa gidikon issi adey izara bitta kachiza akafa oykid eqides . He adezika hu'e bolla qope wothides. Hara bagara qase cilil'o matat iza achan coratid de'izays qonce gidid betes. Gede bagaraka qase daro mithatika issippe eqoys betes.

Ha misilezan beettizay aaze gidikko issi indo dizara miiccashana gaada eqadus qoodhen aaze dizaysi giikko masqaley dees tukke ayfe zo7izaysa maxa ekkada be7ashe de7awus.

Hayssi missileza bolla tay beishin hayssa meedazan keiidi dumma dumma booraati waaxxishe deiizayssa besses ha boorata waxxeishe deiizay asi donnta be bolla qanbbaraza woykko kadoza woththi eqqidayssa besses.

Haysa misikeza bollab ta beyishin tas betishe dizays aze gidisa gidiko aho denbazan nam'u asati uydu boran gade goyishe detes ha nam'u asatape issinozi botha mayo mayides qase issinozi shurabe woyko kushe du,ida mayo mayidi goyishe des

Hayssa missilezan tay xellishin daro asati issipe shiqqidi de7osona he asatappe yeelagati eqqidi deishin qasse guuththa nayiti uutidi de'ossona he yelagatappene guththa nayti issi bolla shiqidi azas uttido gizayssi eretibeynna gido attin izetta sinththan cililo maatayka bettizayssi qonccekko.

Hayssa misileza bolla tha be7ishin asathi issippe gididi kaththaa yeggishe deeththees; aazathi ay kaththa yeggizayssa giyaba gidikko ereththibeenna; issoy issoykka be kushen oykkidi be kushe guuththa oykkidi yafaran kaththa yeggishezethi de7izayssi qoncce gididi de7izayssi beeththishe de7ees.

Ha misilezan ta xeelishin beetizay aaze gizaysa gidiko bolara miitha haythati beetosona garsara qase asati ezho kesidi eqidi hasayishe izeti azi azi hasayizo gizaysagiidoko mithati waani toketizo gizaysa tamarishenne tamarsishe dizaysi qonceko.

Haysa misilezan betizays aaze gizaysa gidikon yafarani toketida tumoti betosona ha tumota gidon hezdzdu asati betosona, he hezdzdu asatappe issinozi eqid de'ishn nam'ati ziqi gidi tumoza gaathani biitata shiishishe dizaysi beetesi.

Ha misile bolla ta xelishini dizayi aze gida gidiko issi ade dizayisi qasse gede bagara duma duma cilili utidda mithatine mitha puteti deyesi, ha adeza hupheni aze dizayi gikko qobeyi deyesi

Misileza thani be7iyo wode woykko xeelliza wode thas ha7i beeththishe de7iza dumma dumma asathi de7oosona; ha asathi aazee ooththizoo gizayssa gidikko issi issinithi kallo eqqidi issi issinithi qa miththa oykkidi eqqidosonaizethappekka issinazibe huuphe bolla qofe woththidi beena oyqqidi eqqi des.

Haysa misileza bollan ta be'ishn tas betishe dizay aze gizaysa gidikon dumma dumma kataha qomotinne Mitha ayfeti betosona, ha katha qomotappe issinozi yelidi yelidi yega woxa gizaroko, hinaka oone guusi le'e ayfa ayfeko, qa hara bagara le'e ayfe oykada indiya mecashe de'awus.

Ha missileza gidon betizay aze gizayisa gidikko dumma dumma pute qomoti betosona he puteta qase asati issipe gididi shiqidi eqidi he puteta tokanas eqidayiti deosona.

Ha misileza bolla ta be'ishen aze betizay gizaysa gidikko issi adey nam'u boratan badala gidon qodishe de'izaysa qoncekko qase issi adezi Issi bagara botha afila mayidi eqidi be'ashe dizaysa geshi gididi betese

Hamisideza bollatay xaylliza wode asati awappeyizo gizayssa gidikko woykko aazid ooththizo gizayssa gidikko oohso miish shabaykka oykkida ekkidosona izati tay be ishin oosos bizayssa woykko oosoppe simmizayssa masatetee.

Hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko isshi soo asati beettosona heyssi soo asatappe addezi guutha nayo idimmidi dees izetappe qass gede baggada dumma dumma kathati beettosona ha kathatappe nam'atikka badalanne uuthatakko.

amisileze bolla ta beeshin beettizay aazey gizayssa gidikko asati issoy issada gididi aaze ooththizo gizayssa gidikko katha hoykko kath ayfe yeggishe deettes biittan izi dolana mala adhdhidiyadhdi thykatha ayfe ziqqi giidi yeggishe de7ettes

ha misilezan beettizay aazeya gizayssa gidikko ichaachu asati beettosona ha ichachchu asatikka aaze ooththizo gizayssa gidikko saaxinezaara mitha hayfeta maxidi ba i ekkidi beettes izetappe gede baggara qasse cililli ekkiza mithati beettosona ha mithatikka awukaduti mangoti issi bolla gididi de7oyssi qonce gididi beettosona

Ha misilezan tay xeelishin taas beettizay aaziya gidayssa gidikko bohoththa woykko shuchcha maliza biittazan heedzdzo asati eqqididoosona ha heedzdzo asatikka aazi ooththizo gizayssa gidikko izeti aazi katha gidin zerishe deettes izatappeka gede issinozi mela eqqides nam7ati qasse zerishe eqqida izatappe gede guye baggarakka mithay beettizayssi qonceko.

ha misilezan ta beyishin taas bettishe de7izay aazee gizayssa gidikko issi naa dizayssi uttidi dees izi qasse aaza giddon uttide gizayssa gidikko daro santhati issippe woykko santha puuteti toketidi dolizason woykko diccizayssa giddon uttidi he santhata maxishe de7ees

hayssa misilezan taybeshin taas beettizay aaza gizayssa gidikko dumma dumma asati issife gidi shieqi key eqqoyssi beettes aazas keydi eqqido gizayssa gidikko wolayta zuunen deiza boykko boddidi kataman ayso gibirinna geetettiza sozan shaale gaalle geetettiza sozan hayssa mitha ayfetanne mitha puuteta tokethanne ayfayfeta wostidi ooththana dandayizakkone iza zoe

Hayssa misilezan tayx elishin beettiza aaze gizayssa gidikko asati issife gididi shiqidide izayssi beettes ha asati aaze ooththizo gizayssa gidikko issi indeya issi kushen mitha oykkada issi kushen izi aazi baadus qasse issi indeya zo7omayo mayada nam7u kushezan hessa xaasazan iza puuteza oykkidayssikka qonceko.

Hayssa misilezan ta xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma shuchchan kamettida sohoti beettosona woykko biittati beettosona gede baggar qasse cilil7i ekkiza mithatikka eqqidayssi beettosona gido attin ha shuchchan kametiza sohota woykko biittata asi beettona shin nam'u boodati berka goyshe de7oyssi beettees.

ha misiliza bolla tay be'ishin beettizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma kaththa qomoti beettosonnau ha katha qomotappe issinozi badalakko hara baggara qasse asati beettosonnau heedzdzu woykko heedzdzappe daleza oyddu indeti issipe gididi ziqqi giidi be mayokka be bollara maydi doys qonceko

hayssa misileza bollatay beeshin taas beettizay aaze gizayssa gidikko daro addetinne indeti issife gididi shiiqidi eqoysi beettosona isata sinthan qasse uuththay be ducara woykko bexa pora keedi ekoys oyko uttoysi beettosona izatappe gede guye baggara qasse muuzey kayshara danceti de7oyssikka qonce gididi beettosona

Hayssa misileza bolla taybeshin issi addenne issi mitha ayfera deezayssa bessies he addezi aazi ooththize gizayssa gidikko be bolla woykko be huphesa qoofe woththides he qoofe woththidadezi afkado ayfeza nam7u kushshezara oykkish dees.

hayssa misilizan ta xeelishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko daro asati issife shiikidi eqqidayssi beettees ha daro asatappe nam7u indeti kushen mitha issi n deya mitha oykkadus issi n deya izara buukkiza miishaza oykkada bena qachada de7awos gede baggara qasse issi addezikka be bolla woykko be hashe bolla mitha wothidayssika geeshshakko

Ha misilezan ta be7i shiltas beettishe deizay aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi issi zo7o bodaranne katetha bolara issife oyketh oysethidi goyfe dizayssi qonce giriidi beettee izatappe qasse gede baggara mithaykka hangara deizayssi qonce gidiidi beettees.

Ha misilezatay xeellishin aasey beettizayssi gidikko dumma dumma katha qommoti beettosonna ha katha qommotappe santhay beettes gede baggara qasse muuzeti beettosona i boyeti beettosona issi naya woykko indeya be naa zokkon baada qass he santhaza maxashe deizayssi qoncekko.

Ha misine dabonda tay ze shita beishe dilo aara gidata gidikko boorati goyshe diette ha boorati oonan goyo gidaa gidikko asi goyne ooni goyn eretenna gido attin boolati berka goysho didesi qonce dimin atis izetikka goyiza biittazi shuchcha masatizarsakko.

issippe asati shiiqidi eqqidayssi beettes hasatikka aaza gizo gizaysaoykko aaza oykkido gizayssa gidikko wolayta bodditi zoonezan woykko katamazan ayssiza aysso keeththan mitha puteta wosti ayfisananne way wosti dichchanakkonne iza zorettizayssa bessishe dees

hayssa misileza bollatay beeshin asati issippe shiiqidi eqqidayssi beettees ha asatappe nam7u asati qasse olla kessishe deizayssi qoncekko ha ollay aazas geetettin erettibenna he asati izan katha ayfe yeggana gidoattenna

Ha misilazan ta xelelishin beettizay aaze gizayssa gidikko guuthu hahora mithati beettoso na mithatappe ha baggara qasse ubba asatikka dadhoqu histidi be kushen ooso miisha oykkidayssi qonce gididi beettees.

Haysatay missileza xelishe tas betizaysa aze giko daro doyzoreti gede bagara issi bola shiqetide'osona gido atin ha mata bagara qasi gitatiekiza doyzorey betosona izatape qase bolara duma duma mithati eqoysika qonc'e gididi betosona.

Haa misile bolla tas bettizay aybbe giko kehippe gitazi ekkiza dozore bettese ha dozereja ta be'shinn bullati beetes izzi oggeza otti aggidi woyko nus dembaza bassi agidi ke'des gussa

Hayssa missilezzan tani qoncishin woykko tan be'ishin bethizayi azze gizayssa gidikko issippe godidi dembaza basizaysi qoncekko ha dembaza basizaythika hezzu assi uttidayssane hezatha bolla hezzu bandiray kaqethidayssa woykko qashethidayssi bethes.

Haysa misilezan beetizay aaze gizaysa gidikoni hezdzdu asati betosona , gede bagara qase keethayi betosona, he keethayka woyshappe osetide woyko mithappe osetide gizaysika eretibeyna, bollaraka buuxara kametida keethako hesika , hara bagara dumma dumma katha qomoti betoysika qoncekko . Ha katha qomotika abokadoy betesi . Boyinayi beetes, badalay betes, dumma dumma uuthatika betosona.

hayssa misileza bolla tay xeelli shintaas beettiza aazay gizayssa gidikko shuchcha masatiza biittati daruy issi bolla shiiqidi woykko biittazi wuri shuchcha masati deizayssi beettees gede baggara qasse nuus denba kessiza doyzoretikka daruti sipe ooththishe de7oyssikka beettees asatikka iza giddon deizayssikka keehi qonce gidibeettes itiophiya baynderay he doyzoreta bollaka qaaphetidi de7oyssi beettees

ha misiliza bolla ta xeelishin biittiza miishati de7oosona ha biittiza miishatappe asata giddon de'izay izi aazi gidin sinthe baggara booththaranne zora walakettidayssakko gido attin asati iza giddo naaththidi be ishenne oykkishe deizayssi qonce gididi beettees

Hayissa misileza bolla tay xeelli shintas beettiza aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi be kusheteza issi kushen benao ekkides issi kusheza birataza bolla woththidi eqqidi haatana bees iza achchen qasse kaame guomay eqqidayssikka beete

hayssa misileza bolla tay beeshin taas beettiza aazay gizayssa gidikko doyzoroy beettees ha doyzorozas sintha bagga goomati keehippe gashe gidishin goye bagga goomati qasse keehi aduqidii woykko keehi gitidi beettosona ha doyzoreza giddon asi bayndayssa bessees

Ha misileza bolla tabeeshin aazey bettiza gizayssa gidikko doyzorey ooththishe deizayssa bessees doyzorappe qass gede baggara asa sohoy woykko asa keeththay issippe deizayssi bessees ha doyzorei aazey ooththiza gizayssa gidikko nuni izan katha zerana woykko tokkanaas nuus biittaza giigissishe deees.

hayssa misileza bolla tay beyishin aazay beettizay gizayssa gidikko doyzoreti beettosona ha doyzoretappe issi doyzoorezi gitidi dhoqu gidi beettosona gede baggara qasse hara gashe doyzoretikka beettosona ha doyzoretas sinthe baggara de7iza guomazikka gashsha gidish guye baggara deidayssiguuth giti ekkees

ha misileze bolla ta xelelishin beettizay aazay gizayssa gidikko doyzore geetetidi erettizayssi beettes ha doyzoreykka aazi ooththizay gizayssa gidikko nuni metotonna malanne waayetonna mala nu wolqappe daro gidida ogeta nuus ooththidi denba kessizayssakko gede baggara qas mithatikka aadhdhi dadhidi beettosonna

Hayshsa misileza bolla ta beyshin beettizay aazay gizayssa gidikko nu dere nuus go7a bolla ooson peeza goykko oge oosonne nu kathata nuni sera namala nuus biitta goyshe go7a bolla peyiza miishakkoy sikaay geetettize doyzore gedetti xeysettees.

Hayssa misileza bolla tay xeellishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko gede aaho baggara xililli ekkiza sohoy beettes ha soyka denba masates denbazappe qasse ha baggara mithati siso shiiqidi deizayskabeettes he mithazappe ha baggara qasse nuus oge woykko he denbaza baasiza doyzoreykka bettes issi bolla shiiqidi.

hayssa misilezan ta xeellishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko gede ha hora dumma dumma worati beettosona ha woratappe qass hano baggara nuus oge ooththizanne oge baasiza doyzorey beettosona ha doyzorezas giddo goomazi gitiddeshin sintseranne goera diza goomati guuthatakko

hachcha misileza bollata xeellishin beettizay aazi gizayssa gidikko nuus oge ooththiza doyzorey beettosona he dozerezas guye baggara goomazi dhoqu woykko gita gidishin sintha baggara deiza gooma nam7atikka gashetakko gede baggara qasse zooti ekkiza miishati beettosona guuthu gede hahora qasse mithatikka beeto

Ha missilezan bettizay azze gizayssa giddiko asti issippe shiqqidinne kaththa ba'izayssi bettes hinkkon deiza assati biitan deiza kaththaza buuro ba'anas gizaysi dess hankko qassi nam'u adati ba'idi izzeti aybba kaththa giddin woykko osha giddin baidaysdi eretibeyna.

Haysa misilezan beeththizay aazee gizayssa gidikko heezzu asathi beeththoosona; ha heezzu asathappe issi naazi woykko giddon eqqiza naazi izi gisththe gidin, bangga gidin, badala gidin ereththonna kaththaa madabbarora oykkidi ba7ishi dazayssi beeththes; izakka issi addezi malashi de7ees.

hamisiletan tahy biishin taas beettiza aazay gidayssa gidikko daro asati beettosona ha asatappe darotikka indeti beettosona be naaka bezokko bolla bayidi be kushakka goochchoza goochchidi deizayti hi hayssa muday injeeraso injeera geetettizasoy beettes hessa guussayka muday buddenna bayizaso guussa

Hayssa misilezabulatay beeshin oyddu asati beettosona he oyddu asatappe nam,ati addeta gidish nam7ati indetakko he nam,u addetappenne nam7u indetappe issi addezara issi n deyera booththa shuurabe may7ida qasse issi ndeyara issi ndeya be hupheza goozettada duunazakka tuccada eqqadus.

Ha misile zaatay xeellishin aazey beettizay gizayssa gidikko daro gashshe nayti beettosona hizatappe qasse gede baggara heedzdzu booththa may7o maydaytikka eqqidosona ha gashe naytappe sinthera katha qomote leemisos muuzeti timatimetikka yqae hara kaththatikka kontalera qashetidi ichoysi beetosona.

ha misiliza bolla ta xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko miirinda geetettiza ushshaza issi addeynne indoo gizayssi booththa kushe shuurabe maydayssi oykkides gede baggara qasse issi indeya gulenta uttada miicashe uttadus aazi ooththazu gizayssa gidikko deexo mixiza miishe be sinthen wothada uttadus

Hamsiliza giddon tay xeellishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko heedzdzu macati deyoosona heedzdzu macatappe issineya be hupheza karetha qoofen wothada de,os izatappe qasse giddon de7izaara su gabare mayada eqqadus hara baggara qasse issineya sharbera be hupheza goozada eqqadus.

hayssa misilesan beettizay aazay gizayssa gidikko heedzdzu addeti eqqidayssi beettosona he heedzdzu adetappe nam7u asati issipe gididi kushe bolla oykkida miishati de7oosona hizatappe qasse ha baggara tumotinne donoti issipe gididi aadhdhidi de7oys beettosona

hayssa misilezan dumma dumma nuus go7a immiza woykko nu bolla koolanassinne harge teqqanas maaddiza katha qommoti beettosona ha kaththa qommotikka oonante gidayssa gidikko kaarotehi beettosona timatimey beettosona bollara qasse santha haythey beettosona

Ha misileza bolla tay xeellishin tay beyiza wode aazey beettizay gizayssa gidikko issi aaya gede sooza gelana bashe wulas doyettizayssi qonce gididi beettesa ha issi aayakka afalazara woykko booththa zara be huphe zaranne benara mayada kushe kallo oykkada hamettash de7awus.

Hamsileza bolla taybeshin dumma dumma oykko daro kaththati issi bolla kontalen aadhdhi deezayssi beettees ha kontalen aadhdhi deeza kaththatappe issi aayanne issi addezi issife ekkidi xaasazad makife deezayssi qonce gidi beettees.

Hayssa misileza bolla tay xeellishin taas beettiza aze gizayssa gidikko issi nay beettees hanaazi waannidaysse gizayssa gidikko huphezi izas issi kezi doontayssa woykko bo7atidayssakko he gashshe naazikka woykko he qeeri naazikka be kusheza dhammishe dees hara baggara qasse asa kushey iza hupheza bolla deizayssika beettees.

Hayssa misileza bolla tay be'ishin beettizay aaze gizayssa gidikko issi indeya miicashe de7awus he indeyakka aaze woththazo gizayssa gidikko deexxo mixiza miishe be sinthe wothada be huphezakka xilila ma7on goozettada de7awus.

Hayssa misilezan tay xeellifin taas beettiza aaze gizayssa gidikko nam7u asati eqqidayssi beettes ha nam7u asatappe giddo baggara qasse daro sohoy beettees hasoyka aaze gizayssa gidikko pudd bankingof itiophiya dgizayssi beettees hessa guussayka ay gusse gizayssa gidikko itiophiyan de.iza kaththati shiiqiza soho hu guussa.

Ha misilizan taybeshin beettizay aazay gizayssa gidikko oyddo asati eqqidayssi beettees he oyddo asatappe issi addezi wula bolla eqqides heedzdzati qasse hano baggen eqqidosona izatappe qasse gede baggara kaamey eqqidayssi qonce gididibeettes.

Ha misilezan ta xeellishin daro asati be ooso ooththishe deezayssi qonceko ha daro asatappe giddon izi aazi kathi kontolen qashettidi kumidi deezayssa gidikkoka erettenna issi yarkane dizayssikka qasse izata giddon dees asati ubbayka afila mawetikka hi mitha oykkoytikka issippe deezayssi giish gidinbettes.

Ha misilezan xeellishin beettizay aaze gidikko heedzdzu asatinne issi adde kushey beettees,he heedzdzuasatappe issi addezaranne issi adde beettonna kushezan issi badala oyqqidi de7ettees hessappe qasse heedzdzu asatikka be huphe bolla qoope woththida qoodheza bollan dunguza qachchida gede qasse zokko baggara badalay cili7idi beettees.

Ha missileza bolla ta beyashshen woyikko ta xelashshin bettizayiss aze gizayissa gidikko qunxo gaakidda badalay bettes ha badalayikka melides hayiththazikka melakko gido atin adezi ayi oththize gizayissa gidikko he badalayo poqidi izo kesishshe de'es

Haysa misileza bolla ta beishin bettizays aze Gizaysa gidiko Daro Woyko Aho bitan Zeretida katha Betes Ha kathayka wAnida Kathe gidaysa gidiko gisteko HA gistey Biro Zeretida Haysa mala Hanidi Betes Woyko cililidi Betes

Hayisa misileza bolani betizayi aze gizayisa gidikko issi ayeya utada deawusi he ayiyakka be sinththani sapoete woththadakka sapeteza bola gashshe ayife misatizayisikka deesi ayeyisikka guye bagara keththeyi beteesi he keeththeyikka azani keeththetize gizayisa gidikkoka miththani keththetideesi qase azani kametide gikkokka buxxani kaqetidayisi qonicekko

Haysan misilezan betizay azza gizayssa gidikko hezzu parati bettosona ha heezu paratappe issinozi zo'o gidishin gidon deyzazzi botha gidishin gede bagara beyzazi betena izzape guye bagara issi addezi eqoyssi bettes izappe gede bagara heezu issi bola uletida gashe upula masatidayssi bettes.

Ha misilezan betizayisi aze gizayisa gidikko osssippun adet issippe gidid dizayisi beteesi ha ossuppun adezappe hedzdzat eqidi dishshin ichchachat qase ziqi gid gashsheya cakishshe deiyoyis qonicekko giddoni atin ha osippun adetape issoi ade woyikko zoo shurabe mayoyisas woyikko zo qoppe wwoththosaz gashsheza kushshen oyikkidi ha beesishe deizayisi betees

hayssa misileza bolla tay beishin heedzdzu asati beettosona heedzdzu asatappe giddon deizara bena goozettada woykko bena be hupheza qachada da7awus hara baggara qasse aazi ooththizo gidayssa gidikko sanse maxish isati deizayssi qoncekko

Issi indeya taybeshin aazan deyazu gizayssa gidikko eqqada deyawus aazan deayzu gizayssa gidikko gistey buro gakkishenne cililishe deyiza gisten gela eqqada qasse indee qoodhen aaze deizays gizayssa gidikko masqaley deees.

Ha misilezan ta xeellishin beettife deizay taasi aazay gizayssa gidikko daro mitha puuteti issi bolla shiiqidi toketidi cililidi beettizayssi keehippe qoncekko gede baggara qasse dumma dumma mithati issipe gididi shiiqidi deizayssi beettees.

Hayssa mesilezan beettizay aasey gizayssa gidikko dumma dumma cililli ekkiza sooti de'osona ha celil'i ekkiza sootinne hara baggara qasse karetha sooti beettosona ha sooti tahe beyiza woden puteti diccizasonne zeretizaso malaettes.

Ha misileza ta xeellishin beettishe taas deiza aaze gizayssa gidikko katha qommotappe issinozakko he katha qommotappe issinozi aaze gizayssa gidikko badalakko ha badalazi waani beettize gizayssa gidikko ha7i gakkanaas guuthu attides izaska faashshozi katettidu beettes haystha ta bollaka booththaynne cililay beettizei qoncekko.

ha misilezan beettizay aaza aazate gizayssa gidikko dumma dumma sohoti beettosona ha sawotikka hara baggara bulla matatiza sooti beettosona gede baggara qasse cililoti giddorakka karesati ifisippe gididi xeellanassinne wochanas lo7iza sooti beettosona hasawotikka mithati toketiza woykko puuteti dolizaso masatetes

ha misiliza bollatay xeellishin qonce gididi beettiza miishe aaze gizayssa gidikko nu detey asati kathas gidigohettiza katha qomotappe issi nozakko hessika aazi geetettize gizayssa gidikko giste geetettes he gisteza giddon qasse issi maca dizaara be hupheza goozettara deizayssi qoncekko

Ha misilizan ta xeelifin taas beettizay aase gizayssa gidikko quma qummatappe issinosakko he quma qummatappe issinozi7oone gizayssa gidikko badalakko he badalazikka onxa gakkibennayssa gidayssa bessees gaasoyka xilil7o woykko bura naatethan izi bessizayssi beettees.

Ha misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko isiaaya giddon gelada dawus aaza giddon da,azu gizayssa gidikko nu dere asati go,otiza katha qommotappe issinozakko ha katha qummotappe issinozi giste geetettes ha giste ta giddoppe qasse hayssikka issintho bolla de,iza giste qommozakko iza giddon gelada gisteza kushen oykkashe dawus.

Hamisilezan beettifhe deizay aazey gizayssa gidikko gere baggara karetha sohoy beettees hano baggara qasse kathati shiiqidi qashetidi deizayssi beettees aazara qashetidi ddeizo gizayssa gidikko kontalera booththa kontaleranne zo7o kontalera izeti qashetidayssi beettees kathazi aazi katha gidin erettana dandayettibenna.

Haa misilezan beettizay aazey gizayssa gidikko nam7u addeti issipe gidide eqqidoyssi beettosona ha nam7u addetikka nam7ati be hupheza bolla aazi woththi dugizayssa gidikko ba qoofe woththida issi nosi qasse nam7atappe be qoodheza bolla aazi qachide gizayssa gidikko dunguza qachides ha nam7ata achchenka nam7u mitha eqqidoyssi qoncekko namatikka badala giddon eqqideyssi beettees.

Hayssa misileza bolla taas beettizay aade gidayssa gidikko dumma dumma katha qommoti nu dure de7oosonna ha katha qommona qommotappe issinozi mozzekko ha mozezi keehi aahidi woykko keehi aaho denban deizayssi qonce gididi beettees

hayssa misilizan beettizay aazay gizayssa gidikko daro boorati woykko kacera gitatide iza soome doossati beettosona ha soome doosatikka aazey gizayssa gidikko boorati beettosona ha booratappe issi boorazi miishe dees gede qasse goye baggara nam7u asati izata laaggish deettes

Ha misileza ta xillishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko daro santhati woykko santha futeti toketidayssi beettees ha santha futetappe qass gede baggara issinaa woykko issin deya be naaza zokkon ba7ada he santhaza maxashe deizayssi qoncekko gede baggara qasse mithatikka xillii beettizayss keehippe beettes.

hayssa misilezan tay xelelishin beettizay aazay gizayssa gidikko asati eqqidayssi beettes ha asatikka ubbatikka be hupheza bolla qoofe woththidayssi beettees izatappeka nam7u asati attishin sekayti wuri be qoodheza bolla dunguza qachidayssi beettees izatappeka gede baggara qasse badalay xilil7i beettizayssi qoncekko

Ha misileza bolla taybeshin beettizay aazaye gizayssa gidikko gede baggaranne ha baggara uuthati de7oyssi beettes ha uuthata giddon qasse ogedeys ha ogeezan qasse asati amuttishe deizayssi qonci gididi beettees.

Ha misilezan beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma nu delen katha metettiza qumati do7osona ha katha woykko qumatappe issi nuzi aazey gizayssa gidikko badalakko ha badalazi taybeshin waani deizee haythazi cilelidi bees pude baggara qasse zooti ekkanada gee izas budhuzi gede baggara qasse aaho mithatikka doysi keehi beettees.

ha misileza bolla sa xeellishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati soomeheta laaggishe woykko hee mishe dizayssi qonce gididi beettes ha soome doosatikka oona geetettizo gizayssa gidikko miizatanne marata geetettes ha miizati woykko boorati issi bolla kacera giitatidi be kathaka woykko be maata izeta dhiikos gididi imettizayssa mishe dizayssi qonceko

Ha misilezan beettizay aazey gizayssa gidikko gaammo dereti kathas giidi go7ettiza woykko buddenna ooththana giidi go7ettiza katha qommotappe issinozi aazey gizayssa gidikko gaashekko ha booththa gaashezikka beettishe dizayssi qoncekko hara baggara qasse iza giddon shuchchatikka aadhdhidi aadhdhidi de7oyssi beettees.

Ha mishilesa bolla ta xeelelishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko issi adde dizayssi mecishe dees heyssade dizayssi mecishe be kushe saatekka be kushen aaththidees hessafe qasse addezaska hume bolla aazey dizay gidikko qoofey dees ha addezi aaza oykkide gizayssa gidikko metettidayssakko hessika katha woykko maxate gizayssa heedzdzu maxaate oykkidi mecishe deees.

Ha misileza bolla ta beyishin tas betiza mishati aza axe gizaysa gidikon duma duma shoqatinne siminto masatiza baw issi bagara lo'iza mishati gidon qaseka ogey dees gede bagara zumati ekiza sohotinne duma duma cililo sohoti beetosona.

Ha misileza bolla asat issipe gidid maran woyko suran woyko yafaran hamutishe dizays betes. ha asatika aza gidon dizo gizaysa gidikon dumma dumma mithata l gidon de'id yafaran izet hametizays betes.

Hayssa misilen tani xeellishin asati daro asati shiiqi de7izayssi beettees. Ha daro asatappekka issi addezi qoope woththidayssazi be mushen xaasara puute oyikkidayssi bessees. Izetappe qasse issinozi ziqqi giidi miththiyo tokkishe dees.

Ha misileza bollan asati issippe shiiqidi eqqida issi bettoosona. Ha asati aazi oottosona gidizsa gidikko, mitsa puthe tokkanas woyko tukke puthe tokkanas gididi issippe getetidi kushe oyqqida issi qonccishees. Ha asatikka qoodan gaamo mayo woyko dunguza getettida boncho mayoza qoodan yeggida issi keehippe bettees.

Ha misileza bolla ta xeelishin taa bettizay aaze gidayssa gidikko asati woykko addeti issipe gididi hayssa denbazan woykko booththa denban bullati ekkiza dembazan hamettishe de izayssi qoncekko izata sinthazenka guutha guutha puteti buro diccishe deizays beettees izetikka haaththa giddon hametti zoone erettibenna izatappeka gede baggara mithay beettees.

Ha misileza bola asati issippe gidid shiqid dizoyisa betees ha asatikka kushshen azi oyikidi gizayisa gidikko xasazan yegid puteza imetishe detees gido atin ha asatikka Gamo duniguza getetizayisa be qodhen yegid dizayisi qoncce gidid beteesi

Hamisineza ta xeellishin biittiza aaze gizayssa gidikko asati booththa maydi issipfe shiiqeeqqidi ba kushe bolla denthizayssi beettees aaze gizo gidayssa gidikko alamaqefe deenni qene giidi awajjishi deettes ay gunse gizayssa gidikko alamaqefezan de7iza mitha puoteta gallasa giidi waassi shi deettes

hayssa misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma mithati beettosona qasse hara baggara asatikka mithata qanxi ekkidi ba ishe beettizay qoncekko he mithata izeti mico kessana woykko cuu ishanas wora giddon deezayssi geeshshikko

Hayssa misileza bolla beettisay aazey gizayssa gidikko asati issipe shiiqidi eqqezayti beettosonna ra baggara qasse soomo duussatikka beettosonna ha soome duussatikka onante gizayssa gidikko miizatakko ha miizataka nayti issipe shiiqidi dhiikife woykko maatamizishe dizayssi beettosona gede baggara qasse meeta woykko miizata dhiikizayssikka beettosonna.

Hayssa misileza bollatay xeellishin beettiza nam7u asati ooththishe de7ettes nam7u asatappe issinoy indo gidishin issinezadeko nam7atikka biitta kaachchiza miishaza goti izara pute achche biitta shiishshishe de'ettes.

ha misileza ta xeellishin taas bettizay aaze gizayssa gidikko daro omithay gede baggara issippe gididi lanqara shiiqidi xilili beettizay qoncekko hessafe qasse ha baggara shuchchati daroti shiiqidi deyn iza giddora qasse haaththe masatizayssikka goggidi bizayssi beettees

ha misiliya siledan taas betishe deege qaare gizasodbikko asafi issippe shiqidi kushe bolla gundodohideekte aydu gizo gizays koddikko ale maqafe edeniqen giidi geette ay dusse nu dohunan gamasu san gizays kodidikko alame alama bere putetana dichiza galola daagudus

Ha misileza bolla ta xeellishin beettizay aaza gizassa gidikko guye baggara asati hamettizayssi beettes hessafe guye qasse issi adde dizayssi uttidi ha beeshe mitha puute tukkees ha mitheaka tukke puute masatawus

Ha misiliza tani xeelluye wodeya7i taas beettiza garo mitha qommoti issi bolla shiiqidi de7oyssi beettes ha mitha qommotikka lo7izayssanne xeellishin keehippe ufaysiza mithatakko ha mithati aasas issi bolla shiiqido gizayssa gidikkoka erettibenna issi bolla shiiqidi cilil idi beettosonna.

Amisilezan taas beekishe beizan aaze wudizaxe gidikko mithati bollara kesettiti woykko isso isso bolla qaaphetidi deidays hidieden haysso isso bolla qaphe hudash azas qaetide biyasa gidikko galasara mixa kutoti madadan woykko mixa puutoti yafaran toketidaysshi ta qonce bindi beeqoshu de gasi awy begfees.

Hayssa misileza bolla taybeshin aazay beettizay gizayssa gidikko issi adde dizayssi aazi yooththiza gizayssa gidikko tukkefute tukkishe dees he addezassika achchey saayati dibeettees addez qasse aazi kushen aaththita gizayssa gidikko saate kushen izi aaththidayssi qoncekko.

hayssa misileza bolla ta beishintas beettizay aaze gizayssa gidikko tukke puutoti diccishe deizayssi beettes hessafe qasse hara baggara nam7u addetinne issi n deya eqqidayssi beettes ha nam7u addetinne issi n deya be hupheza bolla aazi woththido gizayssa gidikko qoofe woththidoosona

hayssa misilizan tay xeellishin beettizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma mithati karethara beettizayssi keehippe beettes gido attin hessape aadhdhidi qasse biittati dumma dumma sohon shagetidi oosetti dooyssi beettes ha biittatikka nam7asoppenne namappe darizaso shagetidi de7oyssi beettes

Hayssa misileza bolla ta beeshin beettizay aazey gidayssa gidikko daro addeti yafaran woykko fittan gididi hamettishe de7oyssi beettee izeti aaza mitha giddon hamettiza gidikko ka erettenna izata achan daro mithati woykko cora mithati deizayssi beettee.

hayssa misileza bolla ta beyshin beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u asati ziqqi giidi ooththishe dezayssi beettes qasse gede baggara hara asatikka eqqidayssi beettes ha nam7u asati aaze ooththizo gizayssa gidikko puuteti lo7o murta immana malanne lo7 diccana mala izeta ishalisishe deettes

Hayssa misileza giddonta xeellishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko issi indo dizaara berka oge hamettashe dizayssi beettes izakka aazi bayidakkone erettibenna izappe qasse gede baggara heedzdzu kameti diiyoyssi beettes he heedzdzu kametappeka nam.ati qonce gididi beettishin issinozikka geemmidi dees.

Ha misileza bolla taas beettizay aazay gizayssa gidikko dembba heeran woykko dembba sohon daro mithati beettosona ha daro mithatikka aazi masatiso gizayssa gidikko thaase masatettees. ha thaase masatizayssa giddotan asati issippe shiiqidi deezayssi qonce gididi beettes.

hayssa misileza bolla tay xeellishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi eqqidayssi beettes ha daro asati issife shiiqidi aazi tamar zuno woykko aaza be izo gizayssa gidikko nam7u asati sinthara eqqidi qasse issi nozi uttidi tamarsizayssi qoncekko

Ha misilezata xeellishin beettiza aazey gizayssa gidikko dumma dumma mithati eqqidayssi beettosona qasse izaappe aadhdhidinne ha mithata galsen dumma dumma katha qomoti beettosona ha katha qomotikka baadhoti i hara haratikka beettosona asati iza giddon aadhdhidi hamettishe de7oyssikka qoncekko.

ha misilezan ta xeellishin beettizay aaze gidayssa gidikko mithati issippe shiiqidi keshettidayssi beettees heizaappe qas aadhdhidi ha baggara woykko giddora hayssa awkado puteti issippe tokketidi cilil7idi beettizayssi beettees hara baggara qasse issi n deya bollara cilila shurabeza may7ada haattana be ashe kushe idimmada woykko kusheta oykkada deizayssi beettees

Ha misilezan woyko hayssa misilezan ta xeelishin qoncci betizay mishati azee? gizayssa gidikko nu dere gamo asati daro kaththa qommota giggisossona.ha kaththa pommotappe issinozi azee?giyayssa gidikko donnokko.ga donnoy ta beyiza wode daro donnoti issi bolla shiiqidi betizayssi qonccekko.he donnoza asa kushey birshiddi ha laalizay bettees.

Hayssi missilezan bettizay aaze gizzayssa giidikko dumma dumma santha qoommoti bettosona haara baggara qasse ciillio ekkiza sanththa masatizayttika bettossona haano baggera qasse zo'o mishsha bolla banbbaretika woththetoyssi bettosona geede baggara qasse asatike eqqidayssi qoncce giididi bettes.

Oge bollan keehidi daro Asati uttidi be sinththen dumma dumma aypa aypeta lemisos shunkurtotanne doonota wothidi cugan cuugan bayzishe de'osonna.

Haysa misilezan beetishe dizaysi aaze gizaysa gidikon, daro katha qomot issippe shiqid de'izaysa beses. Ha katha qomota ta woosishin woyko ta xeyisishn Oonante gizaysa gidikon , Papayati betosona, karoteti betosona, dumma dumma barbareti betosona, santheti betosona,bootha tuumoti betosona, donoti betosona, ubbayka betosonanne h.h.m de'osona issi bolla shiqid.

ha misileza bolla tassi betishi woyiko ta beyishi betiza mishezi aze gizayisa gidikko nu dere gammo dere assati katha gidi katha qomotappe isinozako go'etidda hessika aze gidayissa gidikko donno giddi xessetesi

Haysa misilezan beetizay aze gizaysa gidikon issi ade dizaysi yehone Mitha tookidi eqidaysi qoncekko, hara bagara qase kaameyka ogen eqidaysi beetesi, he kaameza bolla qase issi Adey ichidaysika beetes, hara bagara qase dumma dumma asati dumma dumma katha qomota bayzishenne shamishe dizaysika qoncekko.

hayssa misilizan tay beyishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma ayfaayfe qommoti beettosona ha ayfa ayfe qommotappe issi issineta tay beyishin shunkuteti beettosona dumma dumma mangoti beettosona muuzeti beettosona hara haaratikka issife shiiqidi di7oysi qoncekko

hayssa misilezan tay xeellishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma doniyati qasheti dizayssi beettees he doniyati issinoz gashidi beettishin issinozi qasse gitara qashetides gede baggara qass asati uttidoyssinne eqqidoyssi keypebettes

ha misilezatay beeshin taas beettisay aazay gizayssa gidikko giddora wula masatizayssazi karetha malan beettishin lanqera lanqera qasse dumma dumma ayfayf woykko katha qommoti de7oosona ha katha qommotikka bollara muuzeti suretidi deishin garsera qasse dumma dumma hara kaththa qommotikka issife sureti de7oosona

Ha misileza bolla tay xiellishin beettizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma santha qommoti beettosona kaaroteti beettosonna gujobe woykko barbare geetettizayti issife beettosunna dunuti beettosonna hayti issipe hayssa poloshitezan shiiqidi de'oosonna.

hayssa misilezan tay beyishin beettizay aazay gizayssa gidikko timatimeti issi bolla shiiqidayssi beettes woykko timatime ayfeti shiiqidi deizayssi beettees ha timatime ayfeti aazan deizo gizayssa gidikko bes haaxinen gelidi deettees qasse hara baggara issi asa kusheynne tooy beettees he kushezi issi timatime ayfe kusho ekkizayssi qonce gedidi beettes

ha misilezan ta xilishin nam7oso shagetiza sohoti beettosonna issi baggazan aazey deizayss gidayssa gidikko dumma dumma santha qumoti do7osona ha santha qummoti keeh cililidinne poloshiten qashetid de7oyssi qonce giddi beettees

Hamisileza bolla ta beishin aazay beettiza gidayssa gidikko dumma dumma katha ayfetinne mitha ayfeti beettosona ha kathatinne mitha ayfeti oonante gidayssa gidikko dumma dumma booththa shunkutotinne tuumoti beettosona katoteti beettosona bambareti beettosona ta yxeeyssin saate gidonna gish ubbaykka daridi cilidinne boottidi beettosona

hayssa misilezan taas beettishe deizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma kaththa qommoti beettosona ha kaththa qommotappe issi issineta tay xeyshin donoti beettosona apileti beettosona dumma dumma muuzeti beettosona haratikka gidin issifi shiiqidi de7oys keehi qoncekko

Ha misiliza bolla ta xeellishin deizay woykko beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u macati issi peeqqidayssi beettees hara baggara qasse issi bo7a dizadezi uttidi katha ayfe ayfeta bayzizayssika qonce gididibeettees gede baggara qasse nam7u asati kushen koshkosho goochchidi ogeza hamettizayssi beettees.

Hayssa misileza bollata beishin beettizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma ayfayfeti beettosonna qasse issi baggara issi indeya gullanta uttada he ayf ayfetappe issinoza oykkashe woykko bayzashe de as hessika aazey gizayssa gidikko barbare geetettizayssa oykkada uttadus.

Hayssa misilezan beettishe deezay aaze gizayssa gidikko dumma dumma kaththa qommoti beettosona woykko ayfa ayfetappe woykko mithatappe beettiza kaththa qommoti beettosona izetikka leehe ayfeti beettosona muuze ayfeti beettosona dumma dumma shunkurteti beettosona dumma dumma abukadu ayfeti beettosona hessa hessa malati ubbaykka beettosona.

Hayssa missileza bolla beetiza aaze gizayssa gidiko doyzorey beettees ha doyzorey aazas go'izee gizayssa gidiko nuni oge ooththanaasinne baasanaas woykko meedaza baassidi nuusi kessanaas go'izayssako.

Hayissa misilezan bolla ta beyishin betizayi aze gikko tukeyinne issi na'i dizara betawusi hayisinne isi nayi wanasu gidayisa gidiko be zokozani kofa mayada micashe dawusi qase hara baggara tuketa maxada ba kusheni oyikada dawusi

Ha misilezan woykko hayssa misileza tha xeelliza wode nam7u asathi de7oosona; he nam7u asathappe issinozi uththidi izi aybaa sikkizaakkonne ereththenna;nam7athikka ba huupheza bolla qoofe woththida izetappe issinozi qassi zhooketha oykkidi miththi oykkidi eqqi dees; izethappe gede baggaaranne haa baggara daro miththay de7izayssika beeththees.

Haysa misilrza gidon ta beyoshin betizays aaze gizaysa gidikon hezhu asati ziqi giidi oothishe de'etes hezhu asatappe issinozi dhoqalishe dees. Issinozi qase bookishe dees gido attin hidon de'iza macaya be hu'e qachada ziiqi gaada beyashe daws.

Haysa misileza bolla ta tsellishin tasi be'ettishe dizay ha aze giza issa g.idikko hezzu asati gede baggara be'etosona. Izatappe ha baggara qassi katsati be'etosona. Ha katsaykka aze giza issa gidikko gistay cillilidi be'ettes.

hayssa misiliza bolla tay be'shin aze betizay gizayssa gidikko bena qachida indeya eqqadus , qase hara baggara be kushen ciishsha oykkada eqqida indeya deyawus, hara baggara qasse he ciishshezaska haythazi cililo gidishin pudhozikka waanidayse gizaysa gidikko, zo'i ekizaysakko.

ha misileza bolla ta beishin aaziy beettiza gizayssa gidikko giddora bullatti ekkiza miishe dees ha baggara qasse cilila woykko maata masatizayssi dees bollara qasse awa ayfe masatizayssi he maata masatizayssazani awishe woykko foo7ishe deizayssi qoncekko

ha misileza bolla ta beyshin aaza bettizay gizayssa gidikko issi naya dizaara miicashe deawus oykko ufayetashe de'awus he naayakka kushen ciishsha oykkada zo'o pudhizayssanne cilillo haythay diza ciishsha oykkada miicashe eqada de'awus

Hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issi addezi woykko issi azi utti deizayssa bessees qasse issi addezi masha ekkidi eessaza esishi dees ha eessazikka awappe beettiza gizayssa gidikko matha giza wora medoosatappe issinozi immizayssakko.

ha misileza bolla ta beettishe deizay aazaya gizayssa gidikko oyddu macate eqqidayssi bettes ha oyddu macatappe issineya bena qachadu eqqadus issineya qasse ciisha pudhota be kushen oykkada be issi kushezan qolashe de7awus

Hayssa mishileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko ayfa ayfe nuni miza kaththa qommoqo woykko mitha ayfe nuni mizayssakko ha mitha ayfeppe nuus go'a immishe feiza mitha ayfetappe issinozakko hessika aazi geetettize gizayssa gidikko mango geetettixey sidees ha mango geetettizayssazi zo'o ayfe ayfidayssi qonce gididi beettees izata giddora qasse gede ogeykka efizayssi keehippe qonce gididi bettishi dees.

ha misiliza bollatay xeellishin aazey beettiza gisayssa gidikko heedzdzuso de'iza biittati beetoson he heedzdzusotappe giddon deizayssazi bulati beettishin hano baggan qasse deizayssazi maata maliza woykko cililo malishin qasse he bullasa giddon aazey deizaz gidikko doyizorey ooththi she dezayssi beettees gede baggaza qasse mithatikka issipe shiiqiti deizayssi beettees

hayssa misilezan beettiza yaze gizayssa gidikko issi indeya miicash darus heyssi indeyakka be qoodheza bolla beenna xaalaza qachada xaaxada qachidayssi beettees kushe kaltheyakka iza oykkidayssazi beettees kushenka daro ciishshata idimmada iza miicash eqqidayssi keehippe beettes

Hayssa misilezan beettizay aaze gizayssa gidikko issi addey miicishe deizayssi beetteys hayssi addezi awa hamettinikka aazas izi hamettizayssa gidikko erettenna izigin aazi mayze gidayssa gidikko booththa may7o maydes bollara qasse booththa qoofekka woththides izappe guye baggara shuchchati issi bolla shiiqidi beettizayssikka qoncekko.

ha misilezantay xeelli shinay beeto bolla deizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma puute qommoti hissippe gididi toketidi deizayssi beettees he gido attin asatikka ha puuteta giddon gididi ha puuteta tokkishe deizayssi beettees puuteta tokkanaas saaxinezappeka izati kessishe deizayssi beettees

Ha misileza bolla tay xeelliza wee taas beettishu diizay daaho giza poldikko dumma dumma ciishati xiishshati eqqiza wolko ciishshati doliza sokko ha xirishatikka tay beyishi dumma dumma hudo medhoti beettosone wolko dumma dumma hudo qommoti beettosone booththachu zumati hara hara medho qommoti beetto.

Ha mishileza bolla taas beettizay aazie gisayssa gidikko gede haho baggara mithati deezayssi beettes qasse ha denbazan woykko kaththay zerettiza biittazan asati issoy soara gididi kaththaza woykko katha ayfeza yeggishe dees issi naya qasse ziqqi gaada tokkisho deizayssi qoncekko.

hayssa misilezan aazay beettiza gizayssa gidikko dumma dumma badala puuteti beettosona ha badala puutetikka xilil7onne beyana sine xeellanas lo7izaytakko pude baggara qasse odphile masatizaykka yiidi wodhana gish eqqidayssi qoncekko

Hayssa misileza bolla tay xeellishin taas qonca gididi beettizati aazey gizayssa gidikko heedzdzu asati beettosona he heedzdzu asatas pude huphezi beettenna qasse hara baggara taas beeto bolla deiza aaze gizayssa gidikko gisteti cililzi beettosona ha gisetappe qasse hano baggara shonkora masatiza haythatikka issife gididi de,oyssikka qonca gididi beettees.

hayssa misileza bolla ta beyizay aazey beettiza gidayssa gidikko ciishay beettes ciishshaza haytha cilili beettishin pudhozi qasse waannidaysse zo7izayssakko gido attin hara baggara nam7u nayti beettosona he nam7u naytappe issi naazi ciishshaza be sinthen woththidi uttides

hayssa misileza bolla ta beyishin beettisay aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi booththa mayo maydinne booththa qooppe be huphe bolla woththidi oge hamettishe dees izikka aaza mithata giddo deeze gizayssa gidikko eretibenna addezappe guye baggara shuchchati issi bolla shiiqidi de'izayssikka qonce gididi beettees

hayssa misilezan tay beshin beettiza aazey gizayssa gidikko foho immizay bollara pooyizayssi beette he pooyizayssazi aazi masatize gizayssa gidikko awa ayfe masates he awa ayfezi aazan pooyishe dize gizayssa gidikko mithati woykko maatati he awa ayfezappe besizeti go7ettizayssa besses garsera he cilil7i ekkiza maatatikka issife shiqi deizayssi beetees

hayssa misileza bolla ta beshin beettizay aazey gizayssa gidikko daro puute woykko ciisha qommoti beettosona izata giddona ite qasse heedzdzu asati eqqidayssi beettosona he ciisha qommotikka buro pudhisho deizayssi geesh gididi beettees

Ha missileza bolla ta be"ishshin bettizay aze gizayissa gidikko badalatti gede bagara betossonna ha badalatti azas hesan dizo gizayissa gidikko haththe uyishshe detes ha hayhthayikka awappe yize gizayissa gidikko ginbet de"iza sohoyi des ha elezappe gogidi

ha misileza bolla ta beishin aaze beettizay gizayssa gidikko laapu asati beettosona ha laapu asatappe issi neya indo gidishin seka ichachati addetakko he addetappe issi nozi woykko nam7ati pampa oykkida qasse issi addezi be huphezakka qoofen qoofi deizayssi qoncekko

hayssa misiliza taykke hidi woykko esqidibe ishin taas beettishe deizay aaze gizayssa gidikko gede baggara dumma dumma biratati woykko kaameti beettosonna ha baggara qasse issi adde dizayssi eqqidibe ishe deen haddezikka bollara booththa shurabe maydi eqqides

Hayssa misileza ta beishin daro miishati beettosona hamishatappe issi issinoti aze gidayssay dikko ogey beettosona he ogez achchan qasse haaththay hamettiza ogey beettosona qasse hara baggara darworatinne mithati gede baggara beettosona ha baggara qasse puuteti izan toketiza sohoykka qonce giidi beettosona.

ha misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko gede baggara dumma dumma gita mitha qommoti beettosona qasse ha baggara cilil7o shuboti yafaretidayssi beettosona ha shubotikka aaza bolla yafaretido gizayssa gidikko asa nayti haaththa pinnanas waayettonna ooththettida zokkoy dees ha zokkoza bolla shuboti yafaretida

Ha misiniza bolla taye beyida safe haak bettiza aazey gidayssa gidido isiyaddey salo be7ydi dhoossa woosizin aaze ooththize nam7u kusho mecifi salo be7ydidee hizikka iza achche daro hangera be7ida mixati issipfe garidi dilayti qanco gidigidedees

ha misileza bolla ta xeellizay aazey gizayssa gidikko yafaretti de iza biitta giddon woykko yafaran qolettida miishay dees ha yafaran qolettida miishas qasse giddon aazey beettizay gizayssa gidikko haaththe masatiza woykko bullatti ekkiza sohoti beettosonna

​Ha misilaza bollan ta be'ishin betizay aze gizaysa gidikko, so maddosattane asati isshippe giddido betosana. Ha asattapphe issi asi kushen cuurqqa oykaddes, qasse ha so maddosattapphe dorssa woyko t'asho geetettadaysatti isaneza isanetazatass hupphe bolla woyko zoko bolla zoo tishaddaysa, zoo maffay tishaddays qonccidi betes.

Hayssa missiliya bolla betizzay azze gikko darro assti urri shiqqidi assati aybbakko shqqizzo gizayssa gidikko giyya mattikko harra bagarra qasi hagiyan issi bottan dumma dumma borrata qommotti shiqqides haborratu mattappe issi addezi issi borrazas kaccen wodorro qachidi eqqizayss bettees

Hayssa missileza bolla bettizay aaze giizayssa gidikko issi indiya miiza maththashe de'awsu hessaka aazara maathaze gizayssa giidiko yessamen maaththaza mathashe de'awusu indiyaka kushshen aaza athade gizayssa gidiko sa'ate masatizayssa aaththada uttada miiziyo maththashe de'awusu.

Ha misilezan bollan ta be'ashe betizays azegiko issi paray hametishe de'es woyiko bula parazi hametishe de'es he bula parazi goyinaza bolla ikiseti kehi lo'izaysanee upayiszaysako hara bagara qasi zokoza bolla iza wodorozi yegetidi de'es qasika qodhezanka wodoroy qashetidi de'es

Ha missilezanni woyikko haa missilezanni taa xellizayiththo azee betiziya gikko issi mara issi Naya ayi othaze gikko Soo meheta lagashshe dawus.haa Soo mehetikka onanite giddikko boratakko.

Ha misilezan betizaysi aze gizaysa gidiko duma duma cililo maatati betosona qase gede bagara woyko haho bagara mithati issi bolla eqidaysati beetosona asatika nam'u asati eqidaysi betosona izetappe qase adhidi so medosati betosona ha so medosati oonante giko miizati eqidaysinne ichidays betosona

Ha misileza tan beyishin tas Beto bolla de'izay aza azate gizaysa gidikon issi indiya ziq gada bekutota katha muzashe dawus, haysa bolla de'iza kutotika Keehi gusida kathata bittappe maxid maxid mishe dizays qonce gidid beetesi.

Ha misileza bolla ta be7ishin beettizay aaze gidikko issi nay dizayssi miizata laaggishe woykko heemmishe dizayssi qoncce gididi beettees. He na7azika be achche bessidinne be hashe bolla miththe woththidaysi qoncce gididi beettees. Aaze gidizaysa gidikko miizata heemmishe woykko laaggishe de7ees.

Haysa misileza gido betiza aze gizaysa gidikko hezhzhu soo medosata betosona ha Soo medosatika onante gizaysargidika miizatika ha miizatappe nam'u miizati mata mishi issi miizaya ha beyizaysi qonceko izetappe gede bagara mithara kexetida kethati betizaysika qoncekko izzetaska qase gede bagara aho mithati betizaysika qonceko

hayssa misileza bolla ta xeellishin beettizay aazey gizayssa gidikko oyddu aaleti mitha caanedii woykko qashettida mitha caanedi bizayssi qonce gididi beettees ha oyddu adatappe heedzdzati qonce gididi beettishin issinozi geeman dizayssi beettees

hayssa misileza bollatay beeshin taas beettizay aazay gizayssa gidikko medoosa qommotappe issi noykko he medoosa qommotikka soome doosanne kareme doosa geetettidi nam7an shagetesona ha soome doosatappe issinoya miiza geetettawus he miizayakka ayme dhogizayssa gidikko bootharanne karethara walaketti daarokko

hayssa misilezantay xeellishin beettizay aazey gidayssa gidikko issi mizeya guye bagga nam'u gedatota qashettidayssi beettes ha nam'u guye bagga gedatota qachiday oone gizayssa gidikko issi aayeya ziqqada hayssa gedeza qachidayssi beettees ha gedeza aazas qachadu gizayssa gidikko maathana izi qachizayssi qonc'ekko.

hamisineza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko issinde dizaara kushen kallo oykkada soome doossata woykko miizatanne maratanne paratanne ba qulota laaggashe de7awus iza qasse gede baggara buuxara kamettida keeththaykka deizayssi qonca gidi beettes

Ha misilezanta xeellishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko soome doosati beettosona ha soome doosatappe heedzdzati hano baggan deishin sekayti qasse gede gutho haakkidi de7osona isetikka oona geetettizo woykko aaze giza soome doosata gizaysse gidikko miizata geetette ettees haythanikka aazey aaththido gizayssa gidikko worqe masatizayssa haythan aaththida.

hayssa misilezan beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma ayfaayfeti beettosona izata achchin qasse mithati keshettidayssi deettes he keshata bolla qoy woykko mithara keshettida bolla medoosati qashetide oosona ha medosatikka oonante gizayssa gidikko deeshshatakko ha deshatikka qashetidi issoy issoy bodozora be qoodhen qashetidi deezayssi qonce gididi beettes

Hayssa misileza bolla ta beeshin beettiza oyddu soome doossati de7osona he oyddu soome doossatappe heedzdzati nam7ati karetha gidishin hisiya karethanne booththara walaka woykko boroqo geetettawus gede baggan deizaara zo'okko nam7ataska qoodhen suussi woykko carqay qashettides.

hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko ha baggara xilili ekkiza maata matatiza futeteynne aazay giin erettibennati deettes gede baggara qasse giddon soome duosati eqqidaytinne ichidayti deettes izetappe qass gede baggara xiishsha mithatikka sipe gidinide oosona

hayshsa misilezan beettiza aze gizayssa gidikko zo'o booray hano baggara beettees gede baggara qasse woykko giddora kareth booray eqqidays kabeettees bollara kaamey eqqidayska beettees he kaameza achchan qasse nam'u addeti woykko namu asati eqqidayssikka qonce gididi beettes

misileza ta xeellishin beettiza soome duosati beettosona ha soome duosati oonante gizayssa gidikko miizatinne boolati beettosona ha miizati gede baggara qashetideshin boolazi qasse ha baggara qashettides

Hayssa misileza bolla tay beishin taas beettizay aade gizayssa gidikko asati issife hishiqidi eqqoosona he asatappe qasse hara bagkara nam7u dhalshoti de7osona ha nam7u dhalshota izeti aazas oykkizakkone eretibenna shukana izeti oykkizakkonne sangana izeti oykkizakkone erettibenna.

Hamisidezan taybeyiza wode taas beettiza aaze ju7ofe gidikko dumma dummar somudessati beepoosuna asomu dokoppaptekka issinefi goykkonam ati onan idiyayta gidikko marata hara baggara qasse aretikka beettosunna mede baggara qasse buuxara kamesida keeththaykka beettees hara baggara qasse indiya meetaka laaggar idegeysi qohikallo ekkan bettishe dee.

Ha misileza bolla tay beyizay woykko xeellizay aaze gizayssa gidikko yafaretidi woykko suuran uttida katha qommoy dees. Ha katha qommoyka awappe beettise gizayssa gidikko kuttoy nuus yelizayssakko aaze geetettize gizayssa gidikko uphile geetetti xeeysettees.

hayssa misilezan beettizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma wora qommotinne mitha qommoti beettosona gido attin hara baggara qasse aazey beettizay gizayssa gidikko soome duussati beettosona ha soome duusatappe issinoy aazey gizayssa gidikko booratakko ha booratappe sinthe baggan deiza booratas kacey gitati beettizayssikka qoncekko giddon bulla booraykka hamettishe dees hara baggarakka zo7o booray beettishe dees

Ha mishileza bolla taas beettishe deizay aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi miizatara eqqidayssi beettees ha mizatikka be dirsa giddon eqqidi beettoyssi qoncekko ha mizati katethatinne booththati booththara walakate walakatati issife gididi dirsazan mizone woy meettenne gizayssi beettenna.

Hayssa mishilezan ta xeellishin taas qonce gididi beettizay aazaye gizayssa gidikko soome doosati beettosonna ha soome doosati oonante gizayssa gidikko miizatinne marati beettosonna ha miizatinne marati issipe gididi e deiza dirsan deizayssi qonce gididi beettettes.

Hayssa misileza tay xeellishin aazay beettiza gizayssa gidikko daro kuttoti issife shiiqidi deizayssabe essees ha kuttotikka addenne indo kuttoti gididi issife deizayssa gido attin he kuttota giddon zo7o miishati kaqettidi suuren gede deizayssi taas qonce gididi bea.

Hayssa misileza bolla tas beettizay aaze gizayssa gidikko daro inddo kuttoti beettoosona; hara baggara qasse issi asi tohoy beettoosona; issi inddo kuttoya be phuuphullida phuuphuliza bolla haphana gaada yashe dizayssi qoncce gididi beettees.

Hayssa mishileza bolla ta xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko miizati maaratinne borati hissippe gididi heemettizayssi beettes izetaka oone heemmiza gizayssa gidikko issi addey izeta guye izeta laagishe de'izayssi qonce giidi beettees gede baggara qasse issi issi keeththetinne xilile ekkiza mithati beettoson.

Hayssa misileza bolla tay beyishin moykko xeelishin qonce gididi beettiza miishati aazee gizayssa gidikko soome doosati beettosona ha soome doosatappe issino geetettidi xeeysettiday oone geetettishin miizatakko ha miizatikka katethanne zo7o ne katethada booththara walakettida miizati issipe bezadalo giddon mishe deizayssi qonce gididi beettees.

Ha misiliza bollata xeellishin taas beettizay aaze gizaysse gidikko dmadadan eqqida soome doosati beettosona ha soome doosatikka oonante gizayta gizikko miizatakko ha miizatikka iisipe gidi eqqida ha miizatas medhoy waanidaysse gidishin katethati de7osona katethara booththara walaketidayti de.oosona qasse booththatikka de,oosona.

Ha misileza bolla ta beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u sohoti beettosona nam7u soo woykko nam7u keeththati beettosona hessafe qasse hara baggara asati issife shiiqidi eqoysi beettosona he asatika aazi be izo gizayssa gidikko hartabe sinthan wothidi izeta beyoosona.

Hayssa misileza bolla taybeishin beettizay aazay gizayssa gidikko gede baggara daro woykko aho mithati woykko worate issi bolla dizayssi beettees hara baggara qasse soo modoossa geetetti xeesettidayssappe issinetakko isetikka onante gizayssa gidikko booratakko ha booratas sinthe baggan deeza booratas kacey keehi aduqidibeettees.

Hayssa misilizan ta xeellishin beettishe deizay aaziye gizayssa gidikko miizati bedethan qashoti deizayssi beettees ha miizati aaze ooththizo gizayssa gidikko miishe deettees aazi miizo gizayssa gidikko asati izas immida woykko izotas immida maatata issipe gididi qashotan woykko zazalo giddon gelidi miizayssi qonce gidir beettes.

ha misiliza bolla tay xeellishin taas beettiza heedzdzu waannawa naa miisheti beettosona heedzdzatappe issi nozi hayssa deyshata laaggiza addeza woykko naazakko hara baggara qasse deyshshati beettosona he deeshatappeka issi sineti sheeshsha sheishe deettees gede baggara qass mithafe oosettida keeththe woykko kamettibenna keeththe doyan dizayssikka beettees

hayssa misileza bolla ta beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko gede baggara uuthatinne dumma dumma dan7o doozati keeththati beettosona hara baggara qasse issi yelaga indeyaranne nam7u naytara de7osona he nam7u naytappe issi naytaya kutto idimmada eqqadus hara baggara qasse be sinthen aazi woththido kutto phuphille saanera woththida

Ha misileza bollatay xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko hariynne hare eeshoy beettes haarezikka gede beizayssi qonce gidibettees harezasi haythaykka keehippe giti ekkees hareza qoodhezan woduroykka qashettidayssi beettees gede baggara qasse keeththay keexxettidi deizayssi woykko woyshappe kexxettida keeththay bollara guxara kamettidayssi beettees.

Hayssa misileza bolla tabeyishin taas beettizay aazize gizayssa gidikko nu derey gaammo delen woykko hara derenka gidin eretti de7izayssakko hessika nuni maanas goyza meesha woykko katha qommikko awappe beetti zegizayssa gidikko kuttoti nuus immizayssakko aazi geetetti zegizayssa gidikko phuphile geetetti erettees.

Hayssa misilezan ta beyishin aazay beettizay gizayssa gidikko mithat eqqiday beettees shuchchay issi bolla deizayssi beettees qasse keeththeykka keeththiza bolla buuxara deizaysska beettees hara baggara qasse miizaranne marara eqqidayti beettees.

ha misiliza ta be'iishin beettizay aze gizayss gidikko miithay gede baggara beettizay dqoncekko hano baggara qasse nam7u boorati beettosonna hana7u bodatappe issinozi bullate ekishin issinozi qasse zo7okko ha issi bullazas kacezikka keehippe aduqonne gitidi beettizayssi qoncekko

Hayssa misileza ta xeellishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko adde kuttotinne indo kuttoti issi bolla gididi de,oyssi beettosona izetappe gede baggara qasse barzaafe giza mithazappe oosettida keeththazi bollara kamettibennayssi qonce gididi beettees.

Ha misiliza tani xeelishen tasi beethishe de'izay aaze gizaysa gidiko hahora duma duma mithati beethisona ha mithatappe gede bagara qase zumati ekiza sohoyka beetosona. han qase matan ta be'ishin nu dere gamo asati katha qomota go'etizaytape isinozi aze gizaysa gidiko donoko. ha donos haythazi cilil'idi ekishin, pudhozika boothako

hayssa misileza tay xeellishin bettizay aaze gizayssa gidikko mithati bollara torgeti de7oyssi qoncekko hara baggara qasse tukke puteti issipe gididi shiiqidi cili7idi uttidayssi bessees ha tukke putetikka aazan deezo gizayssa gidikko be xaasa giddon uttidayssa bessides

hayssa misiliza bolla ta beyishin beettizay aazey gizayssa gidikko asati issippe shiiqidi eqqidayssinne uttidaysi qonce gidi beettees uttida asati qodimaga oykku qodimaga geetettizayssaza izeti xaafishe deizayssi qoncekko gido attin gede baggara deexoza waanida deexo oykkide gizayssa izeti densishe de7ettes

hayssa misileza bolla ta xeellishin taas beettizay aazi gizayssa gidikko badalati suuretidi woykko qashetidi mithata bolla qaapheti deizayssi taas qonce gididi beettes ha bazatatikka be foqozaranne issi bolla deizayssi beettes hara baggara qase poqotikka foqetidi biittan de7oyssikka qonce gididi beettes

Hayssa misilezan ta be'ishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko asati beettosona. He asatappe issi asazas toozi beettees. Qasse sekaytappe issineya indoyo uttadus. Indeya uttada aazi ooththaze gizayssa gidikko uutha bidirashe dawus. Izaska he indeys huhphezi goozettidi dees.

Hayssa misilezan beettishe de'izay aazaya gizayssa gidikko yafaran dumma dumma badalati toketidayssa bessees ha badalatikka keehippe cora badalati issippe gididi de7oyssa bessees izatappe hano baggara qasse banga masatida melidi deizayssi beettes bollarakka shuboy yafarettidayssi beettes.

hayssa misilizan beettizay aazey gizayssa gidikko ayfaayfeti nuni maanassinne nu bollas keehi go7a immiza ayfaayfeti qommotappe issozakko hessika aazey gizayssa gidikko paapaaya geetetti nu deren xeeysettiza ayfaayfe qommozakko ha paapaayatappe daro paapaayay beettishin gede baggar gashidi beettizayti beettos hano baggar qasse gitatidi beettiza paapayay beettees

ha misilezan beettizay aazey gizayssa gidikko daro woykko cora asati issipe gedde shiqidi de'izayssi beettes ha cora asatappe issi baggara diza asatappe guye baggara miiththati deettes qasse issi baggara de'izaytappe guye baggara baddalay beettes giddozan aazee beettizay gizayssa gidikko baaqela masatiza xililli ekkiza puuteti buro diccishe de'izayssi beettes

hayssa misileza bolla ta beyshin beettizay aaze gizayssa gidikko asatinne soome doosati beettosona ha soome doosati oonante gizayssa gidikko miizatakko ha miizati aazi mizo gizayssa gidikko gaasheppe buketidi kehida upula geetettizayssaza mishe izati deizayssi qoncekko

ha misileza bollatay beishin taas bettizay aaze gizayssa gidikko yafaran uttida katha qomoti de7osona ha kaththatikka oonante gizayssa gidikko moze geetetti nu dere gaammo qaalazan woykko gaamothozan xeeysetosona hessafe bollara qasse shufozikka yafarettidayssi qoncee

hayssa misilizan taybeishin aazay bettiza gizayssa gidikko dumma dumma puuteti iza toketiza sohoy bessees hessika aygize gizayssa gidikko ingilizetho doonazan taybeishin bipi tekila boota gees hessika mithati o puuteti toketiza soho giidi bessees

Ha misileza bolla tay xeellizo wode tas qonce gididi beettiza heedzdzo asati deyosona he heedzdzo asatappe nam7ati indeta gidishin issinozi qase addetakko he addetinne indeti aaza giddon deezo gizayssa gidikko kashettida kasha woykko mithara kashettida kisha giddon gelidi puteta haaththe ushshishe deizayssi qoncekko geede qasse kare baggaraka mithazi bettishe dees issiso shiqidaysi.

hayssa misileza bollata xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko gede guye baggara daro asati eqqidayssi beettes izappe qasse hara baggara nam7u asati issisoy eqqidayssi beettes he nam7u asatappe issinozi fuutoyo haaththe ushshees issinozi qasse ziqqe giidi akafaayo ekkishe dees

Hayssa misileza bolla tabhishin beettizay aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi eqqides haddezi aaze ooththiza gizayssa gidikko issi kushshen badala oykkides issi kushshen qasse booththa pudhdhida pute oykkides izas ges qass gede baggara harara mithatinne bazalatikka de,oos.

Ha misileza bolla tabi izay aazay gizaysse gidikko nu dere gaammu asati go7ottiza katha qomotappe issinozakko hano dere gaammu asati go7ottiza kaththa qomotappe issinoozi aazay gizaysse gidikko gisteko ha gistezi qasse datu giste qomote deettes he gistetappe qasse izikka yaaze issinozakko ha7i melishenne cakettana gakkishe deees,

Ha misilizan taybiyishin aazeye beettizay gizayssa gidikko puutey diccishe deizayssi bettees hessafe qasse nam7u addeti izappe gede baggara de,osona ha nam7u addetappe issi addezi fuuteyo haaththe ushshishe deees issi addezi qasse ziqqi giidi akafayo ekkishe deees.

Ha misilezan tay xeellishin beettizay aazay gizayssa gidikko yafaren toketida dumma dumma mitha puoteti beettosona ha mitha puotetikka taybe ishin abukado mitha puotetamasateyosona ha mitha puutetikka aazan de izo gizayssa gidikko be xaasan xaasan gelidi uttidi de,oosona.

Ha misilezan bolla ta hay xeellishin beettizayi aaze gidayssa gidikko issi na7iya ba kushe idimmada eqqadus. Izippe qassi gede guye baggara paray konkkafettidi eqqoyssi beettees.parazappe qasse issi addey gedebaggara biittan uttidi de7ees.

Hamisileza bolla ta be7ishin aaze beetizay gizayssa gidikko nam77u parati de7oosona he nam7u paratappe issi parazas wozinay shocizene waanize waani shocize gizayssa issi indiya siyashe de7awus.

Hayssa misileza bolla beeththishee de7izay aazee gizeyssa gidikko dumma dumma asathi beeththoosona; he asathappe qassi issi addee haakimezi eqqizi mafezaara dhaleza kessishe de7ees; hessappe gede baggaara qassi booratha caddana gizi barathe giddon gelissi des.

Hayssa ta be'ashe dizayssi woykko misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi daro asati issippe eqqidayssinne dumma dumma lo'iza miishati qoncce gididdi beetish dizayssanne daro gidida miththa puuteti betees.

Haysa misileza bollan betishe dizay aaze gikon so medosata issi hakimey dizaysi marpe cadishe dizaysi qoncekko. He akimezi marpe cadishe wosti cadize gizaysa gidikoni Mitha giddon gelthidi woykko barate giddon gelthidi ha be'ishe cadidi de'esi.

Issi adde dizayssi booththa mayo mayidinne hayththan qooshe shiishshidayssa woththida isi beeththees; hessappe aazee uththizay gizeyssa gidikko issi parazas giddo kifleza de7iza bolla kifilezi waani ooththizee gizayssatha zokko bolla woththidi siyishe de7ees.

hayssan biittizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma meheti woykko medoosati saketiza wodey akamettiza sohoy dees he akamettiza sohoykka aazi geetetiza gizayssa gidikko yentisadi kilinikke woykko animali kilinike geetettizayssi woykko meeti woykko medoosati akamettiza soho geetetti no duunazan xeysetes

Hayssa misiliza takke hidi woykko izigidi xeeliyo saate taas beettiza asati de7osona. ha asatappe nam7u nayti uttidi deshayo oykki dees deshshayo aazas oykkido gizayssa gidikko iza saketidayssa masatawus izi saketin qasse issia akime dizayssi izo narfe cadana giidi booththa mayo maydi dees. izetappe gede baggara qasse kameykka eqqidi dees.

ha misileza giddon ta xeellishin aazey de'ezay gizayssa gidikko issi borazi barate giddon gelidi qashetiri de'izayssi beettees hara baggara qasse oyddanne oyddappe dariza asati miizata giddon addi eqqidi ha be'ishe deizayssi qonce gididi beettees

Ha misileza bolla ta xeellishin daas beettiza oyddu boodati beettosona ha oyddu booratappe issinozi katetha gidishin issi nozi booththa woykko bullati ekkizayssakko ha boodatikka somo doosa giddon moodetizaytakko.

Ha misiliza bolla ta beshin nam7u asatinne issi harezi keehippe beettosona ha nam7u asatappe issi nozi mitha oykkidi qasse harayokka oykkidi dees haraya naa hare woykko buro diccana hare gidishin iza bolla deiza issi kezikka keehi gitatidi beettizayssi qoncekko.

hayssa misiliza bolla tay be ishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko gade baggara asatoy xalala beettees hessape qasse ha baggara soome doosa nuni giidi qoodiyagetappe issi neya miizakko oykko ussako ha usiya ichada hayqqa duna woykko shempora de7azu gizayssi erettibenna

Ha misil iza bolla ta beishin beettizay aazeye gizayssa gidikko nam7u asati eqqila he nam7u asatappe qasse hara baggara aazey dizays gizayssa gidikko harey beettes woykko hare nay beettes he hare naay woykko naato harey beettizay waanidayssa gizayssa gidikko issi kesi iza bolla keehi lo7izayssanne xeelishi ufaysizayssakko.

hayssa misiliza ta beyishin beettizay aazie gizayssa gidikko shuchchara qeexettida keeththey gede baggara dees gizaappe qasse dumma dumma hariti toora sinti toozoranne guye toozora qashettida hareti beettosona heyaretappe ha baggara qasse heedzdzo asati issippe giidi eqqidi ha xeellosona

Haysa missileza bola ta xelashen tas betizay tas aze gizaysa gidiko nam'u issipe gididi ichida do'ati betosona ha do'atika aze getetizo gizaysa gidiko gamo geteti xesetosona issiniya inde gidishin isinezi Ade makidi betes.

Ha misileza bolla taas beetishe de'izay aaze gizayssa gidiko wora do'akko ha wora do'a woyko wora medosazi aazi geetethi xeysetize gizayssa gidiko nu heeran woyko nu dere gamo heeran ha do'aza sunthay haa godare geeteti xeysetees ha godaretika issipe gidid izeti aazi mizakonne eretibena.

Haysikka misilezan bettishe aze giza asa gidikko nu dere gaamoy tsayissido dumma dumma do'ata qommotti beettes. Ha do'atikka kare do'atanne, so do'ata woyko kare medosatanne so medosata getetti shakkettosoona. Izatappe issinoze aze giza issa gidikko maaheko. Ha maaheti issinoze uttishe, issinoze,qassi eqqidi na'amasin diyage qoncceko.

hayssa misileza daphemishu bettiza do'ayde do'ey koyro ta doro beyanappe koyro do'ay ako nan sha gechida gidayka gidikko nam'aysha getee soo do'anne kare do'oa woykko soo mudoesanne kare medosa biritisha gettee baanna aypay beyizara kare medoosa tape issi muoko izakka oona geeteteza gidayka gidikko woarakkano geetettafo deroppe.

ha misilezata phoyllis mahayqas beeto balate yiheyaara gila pindikko medoossakko he midoossatikka kolob tayfedoosela gaalaissife medoosati nam7ay shaalithopana isetikka oonanta gilo pildikko soonu duossatanne karo midoossata geretti shalithotanne pakalemedoossa gertizaytappe histinubin gaamo gerettizaynda hanam7u gammaqiissife taa ekkidi begsh deeda

Hamisineza bolla taybeshin beettizay aazey gizayssa gidikko nu dere gaammon woykko arba mince geetettiza heelazan abbayanne caammo giddon de7iza haaththazan beettiza worame doosay oykqu haaththame doosa geetettizayssi dees he haaththame doosayka ona geetettiza gizayssa gidikko hay lasho geetetti xeeysettees.

Hayssa misileza bolla tay xeellishin taas beettiza nam7u kafoti deettes ha nam7u kafota tani qoncisiza wode izetikka booththara karethara walakettida medhoy deettes izatas qasse tohozikka keehippe giti ekkiza oykko oodhezikka gitizayssanne duunazikka ha7ikka gitizayssa gidosona.

Ha misileza bolla ta xeellishin taas beettisay aazay gizayssa gidikko wora du7atappe hissino gididayssakko hessika oone gizayssa gidikko qaare geetetti erettees ha qaare geetettizayssazikka ubba bolla kifilezan aazey deezay giza isikey deees ha issike keehipe xeellishin lo7izayssanne ufaysizayssakko.

hayssa misilezan beettizay hay woykko qonce gidi taas deizay aazey gizayssa gidikko dumma dumma maata qommoti beettosona ha maata qommota giddon aazey eqqiday gizayssa gidikko nam7u kafoti issipe gidid eqqidosona ha nam7u kafotas tohoy keehippe aduqidayssi beettees hara baggaraka qasse qoodheynne duunay keehippe gita gididoyssi beettees

Ha misiliza bolla taybeishin aazey beettiza gizayssa gidikko medoosatappe issinozakko medoosati nam7ansha gettosona izetappe issinozi wora medoosakko ha kora medoosatappe nuni wora kana geetetti xeyssiza medoosatappe issinosi nam'as gididi eqqidayssinne ichidayssi beettosona.

Hayssa misilezan beettishe deizay aazay gizayssa gidikko medoosakko he medoosazikka medoosay koyro medoosa tay gaanappe sinthe medoosay nam7an shagetes so medoosanne kare medoosa geetettidi nam7an shagetes ha kare medoosa geetettidaystappe hayssa misileza bolla beettiza nam7u mishileti beettosona izetikka onante maahe geetetti erettosona.

Ha misileza bolla tayxellishin beettiza heedzdzu denbaareti beettosona ha dembaaaretaska izeta medhozi aymale gizayssa gidikko wancetta medho oykkida woykko masara medho oykkida izatikka masara gish nay gus karetharanne booththara oykkida medho guussa.